Kune zvirwere zvakawanda zvinotapukirwana naizvozvo vanoshanda muzvibhedhlera vane kodzero dzekuva vakadzivirirwa kuti vasatapukirirwa nezvirwere.

Vana vadoodori vanosise kupuwa zvokurya zvineutano hwakanaka mazuwa eshe pamwechete nekuitawo mitambo inogwinyisa mwiiri pamwechete nekurwisa mikhuhlani.

Zvirwere zvakawanda zvinowanikwa kubva munzvimbo dzakaita semumhepo kana mumvura. Naizvozvo vantu vanofanira kuzvichengetedza kubudikidza nekumwa uye kufema mhepo yakanaka.

Zvirwere zvinotapukiranwa zvinosanganisira COVID zvinoda kuti vantu vazvidzivirire kubva mukutapuriranwa nevantu vanenge vainacho.

Manesi nemadhokodheya vantu vanorapa vantu vachivapa mitombo inosanganisira majekiseni Mapirizi neimwe yekuzora kana kumwa.

Mutombo wejekiseni hauna kuti ndakura. Muntu weshe unotorithya jekiseni, asi rinotodetsera maningi, pakurapwa kwemikhuhlani dzakatsaukana.

Kune zvirwere zvakawanda zvinotapukiriranwa naizvozvo vanoshanda muzvibhedhlera vanosungirwa kuva vakadziviririka kubudikidza ngekupuwa zvivhara muromo uye hembe dzinovadzivirira mukutapurirwa zvirwere.

Manesi pamwe chete nemadhokodheya vanofanira kunge vakadzivirika kubva mukutapurirwa zvirwere zvinenge zvauya nevantu Vanorwara kuti vavewo nehutano hwakanaka.

Mutombo wechiyungu unoshandiswa sejekiseni hauna kujairika asi unodetsera maningi mujurapwa kweanthu ane zvirwere zvakatsaukana.

Madhogodheya namanesi vanekodzero kuva vakadziviririka kubva mukutapurirwa zvirwere nevantu vanenge vauya kuzorapwa. Naizvozvo vanofanirawo kuva vakachengetedzeka.

Ikodzero yemuntu weshe kuti awane mukana wekupota achienda kuchibhedhleya kwanomdopuwa mutombo inosanganisira mapirizi yekumwa kana majikiseni.

Ana eshe anokurudzirwa kuva akabaiwa majekiseni anodzivirira kubva muzvirwere zvinobata ana adodori zvinosanganisira mpezi ,mundani ,gwirikwiti nenheta makumbo .

Mburi dzeshe dzinova dzakachengeteka kubva kuzvirwere zvakatsaukana zvinokonzerwa nezviri zvinosanganisira mbuka dzinogariwa nadzo pambatso.

Mitombo yamajekiseni ndeimwe yenjira dzinoshandiswa mukurapwa kwezvirere zvakawanda. Zvichita kuti vantu vapore.

Mutombo yechiyungu ino sanganisira ma jekiseni ndiyo yeimwe njira ino shandiswa muku rapa uye kupedza zvirwere zvama rudzi aka tsaukana.

Ikodzero yemuntu weshe kubva kumwana mudodori kusvika kumuntu mukuru kuti awandise mutombo inovarapa kana vachinge vachirwara.

Zvirwere zvinotapuriranwa zvakaita seCovid 19 zvinoda kuti muntu aende kuchibhedhlera ondovhenekwa uye kubaiwa majekiseni ekudzivirira chirwere ichi.

Nharaunda yega-yega inosungirwa kuva ine pekuchera mvura yakawanda, uye yakachena. Zvinoita kuti vantu vadziviririke kuzvirwere zvakatsaukana.

Mushando wemubereki nentaraunda kudzidzisa ana adoodori kukosha kwekushamba nyara vachizvidzivirira kuzvirwere zvemarudzi akatsaukana.

Muntu weshe zvisinei kuti murombo ere kana kuti mupfumi unofanira kuva achiwaniswawo mukana wekundoonekwa nemadhokhodheya kuzvibhehlera .

Muntu weshe kubva ku mwana mudodori kusvikuri muntu wobata mu dondo uno kurudzirwa kuti apote achienda kunana chiremba kwaanondo hloyiwa kuonekwa kuti mutano ere.

Kushamba nyara ndeimwe nzira yakakosha inofanira kuziikanwa ngemuntu weshe kubva kumwana mudodori kusvikira kumuntu mukuru kuitira kudzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana.

Ikodzero dzemwana weshe kuti ave nemukana wekurapwa kuzvibhedhleya kubudikidza ngehurumende dzichioa mitombo uye mitengo yekurapwa yakadzakira.

Kune vantu vakazvipira kuti vahambise shoko rekukurudzira muntu weshe kuti awaniswe mukana wekuenda kuzvibhedhlera kwaanondovhenekwa uye kuhloyiwa kuitira kuti vagare vari vatano.

Madhokodheya namanesi vantu vakazvipira kuti vadetsere munhu weshe unenge wauya pachibhehlera zvinoita kuti veruzhinji vave neutano hwakanaka.

Ndaraunda dzeshe dzinokurudzirwa kuva dzine matengi anemvura yakawanda uye yakachena zvotiwo marodhi pamwechete nezvibhedhlera zvinodetsera veruzhinji.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave nemukana wekupota achienda kuzvibhedhlera kwanondoongororwa uye kuvhenekwa achirapwa zvirwere zvakatsaukana.

Vantu vane dambudziko reutano hwemupfungwa, vanoda kurudziro uye kudiwa. Naizvozvo kune vantu vakazvipira kupota vachihlangana navo vachivapa tariro yeupenyu.

Kune mhatso dzakagadzirwa kuti dzigariswe antu anenge aita dambudziko rezveutano hwemupfungwa uko kwavanonorapwa vachipiwa mitombo inovadetsera.

Kuti muntu ave achinyemwerera uye kudakara unenge aneutano wakanaka kunyanya mufungwa .Zvinoita kuti kunyangwe achiita mishando yake aiite nemwazvo .

Mwana weshe unotarisirwa kuva ane utano wakanaka kubudikidza ngekuwaniswa mukana wekupota achiyenda kundovhenekwa namadhokodheya kuzvibhedhlera.

Kune zvakawanda zvinoita kuti munhu aite dambudziko reutano hwemupfungwa zvinosanganisirwa, kufirwa , kutama kana zvirwere zvakatsaukana.

Nzvimbo yezvibhedhlera inofanira kuva yakashambidzika, kuitira kuti vanorwara vasabatira zvimwe zvirwere zvinokonzerwa nekusashambidzika kwenzvimbo.

Zvibhedhlera inzvimbo inoita kuti vanorwara vawane rubatsiro maringe nekurapwa mikuhlani inenge ichivatambudza mundaramo dzavo .

Ntharaunda yega yega inosungirwa kuva ine chibhedhlera zvinoita kuti vagari vadetsereke vachinge vabatwa ngemikhuhlani yakatsaukana.

Zvakakosha maningi kuti muntu ave achivhenekwa uyekuonekwa kupisha kwemwiri, shuga kana mabhiipi akamira sei mumwiri.

Zvibhedhlera inzvimbo yakagadzirwa kuti idetsere muntu weshe anenge arwara zvisinei nekuti unobva kumburi yakaita sei varombo kana vapfumi.

Vemuzvibhedhlera vanopotawo vachiita mitambo yakasiyana siyana vavariro iri yekuparudzira shoko riri maringe nezveutano hwevantu veruzhinji.

Zvibhedhlera zvega zvega zvakaiswa zvikwangwari zvinoita kuti vanenge vauya nevanorwara vakakwanise kuona kwekuenda vasarashika.

Ntaraunda yega-yega kusanganisira yechikora kana yezvipatara inosungirwa kuva yakashambidzika kubudikudza ngekutsvairwa pamwechete nekuchekerera bundo.

Kuti vantu varapike zvakanaka muzvibhedhlera vanofanirwa kuva pane zvikwaniwiro zvinoita kuti zvidetsere vantu vanorwara zvinosanganisira mushini uye mushonga.

Magendi ezvibhedhlera kana zvikiriniki anofanira kugara akavhurwa nguva dzeshe. Zvinota kuti vantu vemuntaraunda vabetsereke pavanenge varwara.

Hurumende dzakawanda na mapazi anoyi detseredza vari kuita mishando yakanaka paku waniswa kwe zvikwanisiro zvino sanganisira mibhedha maneti machira zvino shandiswa mu zvibhedhlera.

Pazvibhedhlera zvega zvega pane bazi rinoona nezvevanhu vakazvitakura zvinoita kuti vadetsereke nekukasira pakubara ana uye pakurapisa vana.

Zvibhedhlera zvakawanda zvine chikwangari chinenge chakanyorwa zita pamwe chete nemishando inoitwa pachibhedhlera ichocho zvinoita kuti vantu vanouya vakwanise kuverenga vachiziva zviri panzvimbo iyoyo.

Vanozoita mushando wekuva mukoti kana dhokodheya vanotora makore akawanda vachidzidzira mushando uwu kuti vazoukona kwemene.

Zvikora zvepadera zvasanganisira makoreji nema yunivhesiti vanodzidzisa mishando iri maringe nezvokurapwa kwaantu anorwara.

Vanoshanda muzvibhedhlera pamwechete nevanotengesa mitombo inorapa vantu vanorwara vanoenda kuzvikora zvinovadzidzisa kuti vazokona kuita mishando yawo.

Ntombi dzinotora nguwa yadzo kuenda kuchikora kwadzinondodzidzira mushando wekuzorapa anthu anorwara vachizoitawo kuti nyika ive nebudiriro munyaya dzezveutano.

Dzidzo ndiyo inopa antu eshe upenyu hwakanaka kubudikidza ngekufunda mishando yekuti muntu azoitawo zvirinane muneramangwana rake

Ikodzero dzehumunde pamwe chete ne mapazi ano idetseredza kuona kuti veruzhinji vave neruzivo maererano nezveutano hwavo.

Vebazi rezveutano vanopota vachiita makambeni arimaringe nekudzidzisa antu veruzhinji pamusoro pezvirwere zvakasiyanasiyana zvakaita seKovhidhi.

Kune mapazi akazvimirira anosanganisira afurikeni uniyeni avo vakazvipira kuti vadetsere nyika dzeshe dzemuafurika mukuwaniswa kwezveutano zvinosanganisira mitombo.

Kudzivirira kuri nane pane kuda kuzorapwa ndenda iyoyo vantu vanofana kuenda kuzvibhedhlera kwandonovhenekwa vachiona kuti haana zvirwere here zvakaita secovid.

Zvibhedhlera zvadetsera maningi pakurapwa kweantu vanezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira zvemukati mwenyama pamwe chete nezvimwewo zviripaganda.

Mvura dzeshe pamwe chete ne tsono dzino shandiswa mu zvi bhedhlera dzinenge dzaka vhenekwa kuitira kuti dzidetsere vantu vanenge vachi rwara.

Zvibhehlera inzvimbo yakasunungika kuti muntu weshe asvike kuti andohloyiwa pamwechete kuti aonekwe kuti ane zvirwere odetsereka.

Zvibhedhlera zvega zvega zvakaisa zvikwangwari kunyanya pamagedhi avo kuitira kuti wanouya waerenge wachiona zvinoitwa pachibhedhlera ichocho.

Zvibhehlera zvega zvega zvinokurudzirwa kuva zvakashambidzika kuitira kuti vanorwara vasununguke uye vazvidzivirire kubva kuzvirwere zvakatsaukana.

Ntaraunda yega-yega inosungirwa kuva ine chibhedhlera. Chinoita kuti vagari varumbe kana vachinge vapindana nematambudziko ehurwere.

Muntu kana achinge arwarisa unopuwa mubhedha kuzvibhedhleya kuitire kuti vaone nguwa yakawanda yekumuhloya pamwechete nekurapa zvirwere.

Zvibhedhlera inzvimbo dzinobetsera muntu veshe zvisinei nekuti vakaremara ere. Kubudikidza ngekuvapa mitombo inovabetsera pamwe chete nezvikwanisiro zvinota kuti upenyu hwavo huve huri nani.

Mumaguta madoko pamwechete namakuru munowanikwa zvibhehlera zvinodetsera vantu vemunharaunda kuti vawane kwekuenda kana vachinge varwara.

Marebho anobetsera maningi kunyanya wekuzvipatara ngekuti ndikwo kunoendeswa ngazi kana mvura dzemwiri ichitovhenekwa kuonekwa zvirwere zvinenge zvirimwo uye kuzorapikwa kwazvo.

Ntaraunda yegayega inofanirwa kuva ine chibhedhlera chinoita kuti vagari vakwanise kurumbayo kana vachinge vabatwa ngemukhuhlane dzakaparadzana.

Zvibhedhlera inzvimbo inokurudzirwa utsanana maningi. Kubudikidza ngekuwaniswa zvekushamba maoko muntu achipinda, uye achibuda pachibhedhlera.

Zvibhedhlera zveshe zvinenge zvine ndaraunda dzakashambidzika kubudikidza nevashandi varipo vanotsvaira pamwechete nekuchekerera bundo.

Mizvitoro inotengesa mitombo yechiyungu mune vashandi vakadzidzira mushando uyu wekuziya kuti uyu mushonga ndiwo unorapa chirwera chakati.

Muntu kuti akwanise kutenga mutombo kumafamasi anofanira kunge akanyorerwa chipepa namadhokodheya kubva kuchibhedhlera chaanenge aenda kuzorapwa .

Mhatso dzinona nezvekuchengeta pamwe chete nekutengesa mitombo yechiyungu dzatichakata. Zvinoita kuti antu avane mitombo inovarapa nguva dzeshe.

Mitombo yechiyungu inenge yakarongedzwa maringe nemushandiro wayo. Zvinoita kuti mumafamasi munge makarongeka. Vantu vachiwana mitombo inovadetsera.

Kune mishini yakaita sema ekisireyi inoshandiswa pakuvhenekwa kwemagodo kana kuti mabhonzo emukatikati mwemwiri dzeantu zvichionekwa kuti ane utano hwakanaka here.

Kune vantu vakazvipira kuti vaite mushando wekupfanya-pfanya pamwechete nekupuruzira mwiri weshe zvinoita kuti ngazi ihambe zvakanaka mumwiri.

MaNesi nemadhokodheya wane mushando mukuru wekunyaradza pamwechete nekurapa andu anenge awanikwa anezvirwere zvinonesa zvakaita segomarara.

Zvakakosha kuti muntu weshe apote achienda kumadhokodheya kwaanondo vhenekwa oonekwa kuti achiri mutano ere akasire kudetserwa kana pachinge paonekwa chirwere.

Madhokodheya namanesi vantu vakashinga uye vane ruzivo maererano nekuvhiya vantu vanenge vane zvirwere zvakatsaukana.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti nekuhamba kunoita makore unofanira kupota achienda kundovhenekwa pamwechete nekuhloiwa namadhokodheya kuonekwa kuti uchiri mutano here.

Kubudikidza ngemishini yechiyungu pamwe chete nemanesi akadzidzira mushando wekurapa vantu vazhinji vakupora mukore uno ngekuti vanenge vachirapwa zvakanaka.

Vanoshanda muzvibhedhlera vakadzidzira mushando wavo wekurapa kubudikidza ngekupa vanorwara mitombo. Padera pazvo vanoitawo nyaya navo dzinovapa tariro yeupenyu.

Mukore uno akuna chirwere chisinga charqpiki kubudikidza ngemuchini yayo inoita kuti vantu vavhenekwe kupisha kwemwiri mabhipi kana shuga.

Muntu weshe unokurudzirwa kuti arye zvineutano uye kuziya zvakanakira kuti arye kuitira kudziirira zvirwere zvakaita sekenza .

Kune mushini wakagadzirwa kuti udetsere vantu vanoneseka pakufema, uye vane dambudziko remuchifuva zvechivadetsera.

Zvirwere zvinonesa zvemumwiri kana zvikakasirirwa kuenda nazvo kuzvibhedhlera zvinorapika kubudikidza nemadhogodheya. Vanokasira kurapa nekupedza chirwere ichocho.

Kune zvirwere zvakawanda zvinosanganisira mabhii-phii neshuga, zvinokone kurapika kana munthu akakasira kuenda kuchibhedhlera akavhenekwa ngemadhokodheya.

Vantu veshe kunyanya madzimai ndivo vanonyanyisa kuita dambudziko rekurwadza kwemushana. Naizvozvo vanofanira kupota vachindo vhenekwa kuzvibhedhlera.

Mishini yechiyungu yabetsera maningi mukuhloiwa pamwechete nekuvheneka ngazi kana mvura dzemumwiri, zvichiita kuti vanorwara vabetsereke.

Nzvimbo dzinoona nezvekuongororwa kwengazi pamwechete nekuhloiwa kwevantu zvaita kuti vanhu vanorwara vapone kubudikidza ngekuwainirwa mitombo inovarapa.

Marebhu anoshanda siku nesikati mukuongorora nekuvheneka ngazi kana mvura dzemumwiri zvinoita kuti zvirwere zvioneke zvikasike kurapika.

Muma rebhu muno shandiswa mvura inenge yaka vhenekwa pamishando yavo yeku ongorora ngazi pamwe chete ne mvura yemu mwiri zvinoita kuti vantu varapike zvakanaka.

Magurovhosi anodetsera maningi pakudzivirira kutapukiriranwa kwezvirwere naizvozvo madhokodheya nevaya vanoita zvekuongorora ngazi vanosungirwa kuva vane magurovhosi pakuita mishando yavo.

Mumhatso dzinoona nezvekuvhenekwa pamwechete nezvekuongororwa kwemvura dzemumuviri, mune zvikwanisiro zvinosanganisira zvimichini zvavanoshandisa kuti vaone kana pane chirwere chiripo.

Marebhu emuzvibhedhlera inzvimbo inoongororwa ngazi kana mvura dzemumwiri. Zvichiita kuti kuonekwe zvirwere zvinenge zviri mumwiri.

Vantu vanoshandira munzvimbo inoona nezvokuvhenekwa kwengazi pamwechete nemvura dzemwiiri vane ruzivo rwakanyanya rwekuhloya uye kuona kuti mitombo ingadetsera ngeiri.

Marebhu ndonzvimbo inoita kuti vantu varapike zvakanaka kubudikidza ngekuvhenekwa kwengazi yavo kana mvura dzemwiri kuonekwa kuti dzine utano ere.

Marebhu inzvimbo inenge ine ungwandagwanda hwezvigaba zvinenge zvakaiswa ngazi pamwechete nemvura dzemumwiri dzichiongororwa kuona kuti dzine zvirwre zvakaita sei dzine ngazi yakaita sei.

Nzvimbo dzinoona nezvekuhloyiwa kweantu dzine ungwanda ngwanda we mushini ino shandiswa pakuvheneka uye kuhloya muntu anenge achirwara.

Mumarebhu mune mitombo yakawanda inoshandiswa mukuongorora mvura pamwe chete nengazi zvinoita kuti zvidetsere madhokodheya pakurapa antu anorwara.

Mukore uno vantu vaakurapika zvirinani kubudikidza nemishini iriyo inoongorora ngazi pamwechete nemvura dzemumwiri vachiona kuti dzine utano hwakadini.

Vantu vane zvirwere zvemadziso, vakudetsereka kubudikidza ngekuhloyiwa ngemishini inoona zvirimukati memadziso, kuti mune dambudziko rei.

Mumphatso dzinoona nezvekuongororwa kwezvirwere zvakatsaukana . Mune vanoshandamwo vakadzidzira mushando wekushanda nemishina midoko kana mikuru vachidetsera vanorwara.

Marebhu anodetsera maningi pakuvhenekwa uye kuongororwa kwengazi nemvura dzemumwiiri kuchionekwa kuti zvirwere zvirimwo ngezviri uye kuti zvingarapika sei.

Zvibhedhlera zvabetsera maningi pakuderedza kufa kwamadzimai vanenge vakazvitakura, uye vachibara kubudikidza ngemitombo yavanopuwa inoita kuti vave vari vatano.

Mukore uno dambudziko rekufa kwevanthukadzi vachibara raderera nenyaya yekuti kwaane mishini yechiyungu pamwechete namanesi akazvipira kudetsera madzimai.

Madzimai pamwechete nevana vadoodori vanosungirwa kuva vaneutano hwakanaka kubudikidza ngekupota vachindohloyiwa namadhokodheya ane ruzivo maererano nezvirwere zvinobata madzimai neana adoodori.

Kubudikidza ngezvibhehlera pamwe chete nemichini yemazuva ano vana vari kubarwa vari kubarwa vari vatano zvichiita kuti nyika ibudirire.

Nharaunda yega yega zvisinei nekuti iri kumaruwa ere kana kuti muthaundi munofanira kuva mine zvibhedhlera zvinodetsera madzimai pamwechete naana adoodori.

Hurumende dzakawanda dziri kuita mushando wakanaka wekuwanisa mibhedha, majira pamwe chete namaneti izvo zvinobatsira vantu vanenge vari muzvibhehlera.

Vanoshanda muzvi bhedhlera kusanganisira manesi pamwechete nama dhogodheya. Vaneruzivo rwakanyanya maererano nekushanda nemishini ino betseredza pakurapa kwavarwere.

Zvipatara zvakudetsera maningi pakurapwa kwezvirwere zveshe zvinosanganikwa nazvo kubudikidza nemishini yechiyungu yaayo yaita kuti kurapika kweanthu kuve nyore.

Zvava nyore kuvantu vakaremara uye vakakuwara kuti vakwanise kuhamba kubudikidza ngema wiricheya ariyo anodetsera vantu vane dambudziko ramarenje.

Chiyungu chakauya kuzodetsera kunyanya muzvibhedhlera pakuvhenekwa uye kuhloyiwa kwevanhu vanenge vachirwara kuchizoonekwa mitombo ingavadetsera.

Mishini yechiyungu yadetsera maningi pakuita kuti vanthu vasarashikirwa ngeupenyu kubudikidza ndiyo inovahloya pamwechete nokubatwa kwezvirwere zvinoita kuti vadetsereke ngekupiwa mitombo yakafanira.

Zvibhehlera zvechizvino zvinoda zvazara ungwanda ngwanda hwemichini hunobatsira kuhloya vanthu zvitenda zvakasiyana siyana.

Zvavanyore kuti madhokodheya arape antu anorwara kubudikidza nekuwaniswa kwemishini yechiyungu inodetsera pakuvheneka mikuhlani dzakatsaukana

Hurumende irikudetsera maningi muzvibhedhlera pakuwaniswa kwamagetsi pamwechete namasora kuitira kuti mushini ikwanise kushanda ichidetsera vantu vanorwara.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine mishini yakawanda inodetsera pakuvheneka uue nekuhloyiwa kwezvirwere zvakatsaukana vantu vachirapika.

Kunezvimichini zvechiyungu zvinoshandiswa ngemadhokodheya, pakubudisa tsvakurudzo yavanenge vaona kubva mukuhloya vantu vanorwara.

Kune mishini yakawanda iri kushandiswa nemadhokodheya pakuhloya zvirwere zvakatsaukana vantu vachirapika kubudikidza ngekupuwa mitombo inovadetsera.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine zvikwanisiro zvinoshandiswa namanesi pamwe namadhokodheya mumushando yavo yekurapa antu anorwara.

Zvanyore kuti muntu arapike mukore unoo kubudikidza kwekuwanda kweminishini inoshandiswa pakuvheneka pamwechete neku hloya vantu vanorwara.

Muzvibhedhlera makazara michini yechiyungu inoshandiswa namadhokodheya pamwe namanesi pakuhloya vantu vanenge vauya nemikuhlane dzakaparadzana .

Kunezvimichini zvinoshandiswa paku pamba ngazi ichibva mumwiri ichiiswa muzvigaba zvainochengeterwa kuti izondo vhenekwa ichizoshandiswa kuvarwere.

Kune mibhedha yakagadzirirwa kuti idetsere vantu munguva yavanenge vachirapwa. Mibhedha iyi inotendera kuti muntu agare kana kuvata munguva yaanenge achirapwa.

Madhokodheya namanesi vakadzidzire kushanda nemichini yakawanda yechiyungu iyo inovadetsera pakuhloya pamwe chete nekuvheneka mikohlani muvarwere.

Mishini yechiyungu ndiyo irikunyanya kudetsera maningi muzvibhedhlera nekuti inodetseredza mukuongororwa uye kuvhenekwa kwemikuhlani dzakaparadzana.

Kuwanikwa kwezvikwanisiro kunodetsera maningi kunyanya maningi madhogodheya pakuita mishando yavo yekurapa antu anorwara zvichiita kuti vadetsereke.

Muzvibhedhlera munowanikwa zviro zvakawanda zvinoshandiswa namadhokodheya zvinosanganisira magirazi uye mafirigi ekuti zviro zvigare zveitondorera.

Kune zvimishini zvakawandisa, zvinoshandiswa nemadhokodheya, mukuzamina pamwe chete nekuihloya, antu ane zvirwere zvakatsaukana achidetsereka.

Kune vantu vakawanda vanosangana nedambudziko remazino. Ayo anenge aora kana kuti achirwadza zvinoda kuti arapwe namadhokodheya.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirwa kuti zvidetsere antu anenge echineseka pakufema zvinoita kuti vantu vasarashikirwa ngeupenyu.

Chibhokisi chefesiti eidhi chinodetsera maningi nezvikwanisiro zvinoshandiswa kumuntu anenge akuwara kana arwarisa munguwa yekuti asati asvika kuchibhedhlera.

Kune michini yechiyungu inoshandiswa kuti zviro zveshe zviuye mudhuze seutachiwana hunenge huri mungazi kana mumwiri.

Mishini yemukore uno kusanganisira zvikwanisiro zvakaita semadhiripi zvaidetsera maningi mukurapwa kweantu vane mikhuhlani dzakasiyana-siyana vachidetsereka.

Kune njira dzakawanda dzinodetsera antu kurapwa kwavo muzvibhedhlera dzinosanganisira mishini mishonga zvikwanisiro zvinoita kuti vadetsereke mukurapwa kwavo.

Mishini yechiyungu yadetsera maningi pakuhloiwa pamwechete nekuvhenekwa kwemikhuhlani yakatsaukana vantu vachikwanisa kuzopiwa mitombo inovadetsera.

Kune zvimishini zvaka wanda zvino shanda na magetsi zvino shandiswa paku hloya uye ku ongorora murwere kana achinge auya kuzo rapwa ku zvibhedhlera.

Kune ungwanfa ngwanda hwakawanda hwezvikwanisiro zvinoshandiswa kuvhenaka antu anenge achirwara kutariswa kukosha komuviri mabp uye shuga.

Kune zvihlayo zvinowanikwa muzvibhedhlera zvakagadzirwa kuti zvidetsre vantu vanorwara munguva yavanenge vachirapwa zvinoita kuti vagare kana kuwata.

Makiriniki pamwe chete mezvibhedhlera zvinosungirwa kuva zvine zvikwanisiro zvakakwana zvinoita kuti madhokodheya adetsereke vantu vanorwara nezvirwere zvakatsauakana.

Zvirwere zveshe zvaku rapika mukore uno kubudikidza ne mushini yayo inodetsera ku vheneka pamwe chete nekuongorora zvirwere zve antu.

Kune zvikwanisiro zvakagadzirwa kuti zvidetsere vantu vanenge vakuwara mirenje zvikuru sei vaya vanoita zvemitambo yakatsaukana.

Kune mishini yechiyungu inoshanda namagetsi, inodetsera antu pakugadzira mwiri yavo vanoda kuti zviunu zvavo zvinake kana kana kuti mundani munenge mune mafuta akawanda zvigadzirike.

Kune zvihlayo zvakagadzirirwe kuti zvedetsere antu panenge vachirapwa nemadhokodheya zvihlayo izvi zvinokwanisa kuti muntu agare kana kuti awate munguwa yanenge achirapwa.

Muchini yechiyungu yadetsera maningi mukuvheneka pamwechete nekuhloiwa kwevanorwara muchishandiswa makombiyuta nemafoni.

Mishini yechiyungu yabetsera maningi pakuvhenekwa uye kuongorora zvirwere muantu zvinoita kuti vanirwara vakasire kudetsereka.

Mitombo yakawanda kunyanya yechikosoro inoiswa mumabhotoro naizvozvo inoda kuchengetedzwa zvakanaka kuti isarasika kana bhodhoro rikapwanyika.

Madhiripi, ngeimwe yenjira inoshandiswa ngemadhokodheya kuisa pamwe nekututsira mvura nemishonga mumwiri yevantu vanorwara.

Kuti mundu anase kurapika zvakanaka unofanira kuteedzera zvaanenge abhiirwa nadhokodhera pakuti amwe nushonga yanenge apiwa kuchibhehlera.

Madhiripi ngeimwe yenjira inoshandiswa nemadhokotera mukututsira mvura inenge yashomeka mumwiri yevantu vanorwara

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vanenge vaita dambudziko rekufema kubudikidza ngemiro dzinenge dzakavhara.

Madziso anombopota eiwawa kubuda mvura kana kurwadza naizvozvo kune mitombo yakagadzirwa kuti idonthedzerwe mumadziso zvinoita kuti arapike.

Muntu unofanira kuti ateedzere zvaanenge abhuirwa ngemadhokodheya, maererano nemamwire aanoita mapirizi kuti akwanise kudetsereka.

Mitombo yeshe kunyanya yechiyungu inosungirwa kuti muntu ateedzere zvaanenge anbuyirwa nadhokodheya pamamwire emutombo uwowo kuti akwanisike kudetsereka.

Mishonga inenge ichi shandiswa muma jekiseni yakawanda yacho inonga yakaiswa muzvibhotoro zvitotori, yaka chengetedzeka kubva mukutonhora kana kupisha kwekubanze.

Kune mitombo yechirungu yakagadzirwa kuti idetsere vantu vane zvirwere zvinokonzerwa ngekufema mumweya vachitodetsereka.

Maphirizi ndeimwe yenjira yemitombo yechiyungu iri kushandiswa mukore uno mukupedza pamwechete nekuderedza marwadzo kuvantu vanenge varwara.

Mutombo yechiyungu yakuwaniswawo kumhuka zvikuru sei dzinogara neanhu ,dzakaita sembwa kuitira kuti dzivewo neutano hwakanaka.

Maphirizi mutombo wechiyungu unonyanya kushandiswa pakurapwa kwezvirwere zvakawanda , kuchishandiswa maphirizi akatenderera amwe acho akaita zvekureba.

Kune mitombo yakawanda yakagadzirwa kuti idetsere mhuka pakuti dzirapike muma tambudziko adzino sangana nawo.

Muntu unofanira kuteedzera zvaanenge abhuyirwa namadhokodheya kana manesi pamamwire aanofanira kuita maphirizi kuti anatse kushanda zvakanaka.

Mitombo yechiyungu ndiyo yakunyanya kushandiswa mukore uno kubudikidza ngekuwaniswa kwemapilizi uye mitombo yekumwa pamwe chete neyekuzora.

Maphirizi ndeimwe yenjira dzinoshandiswa neantu pakurapa zvirwere zvakatsaukana, vantu vachibetsereka. Maphirizi mamwe anomwiva nemvura mamwe anoitwa zvekusvadwa kakadaro

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetseredze mukugayiwa kwechikafu mundani zvinoita kuti muntu akwanise kuenda kudundo zvakanaka.

Kune mishini yechiyungu, inodetsera kupepusa vantu vanenge varwarisa, kuti vadzokerezve upenyu hwavo. Vasarashikirwa ngeupenyu.

Kune mutombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetseredze utano wemoyo kuti uve wakagwinya pamwe chete nekurwisa zverwere

Kune mitombo yakawanda yechiyungu inenge yakaiswa muzvibhotoro zvinoita kuti ive yakachengeteka kubva mukutondora pamwe chete nekupisha kwekubanze.

Kune mitombo ye chiyungu yaka gadzirwa kuti idetsere vantu vane dambudziko rekufema pamwe chete ne zvirwere zve mu mapapu.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti irape vantu vanedambudziko remadziso anenge akatsvuka achivava uye achibuda misodzi.

Kune mapirisi akawanda aka gadzirwa kuti adetsere antu vanenge vaita dambudziko zvisiri zvirwere zvaka tsaukana zvino sanganisira kupanda kwe soro.

Mitombo inoshandiswa kunyanya mumajekiseni inenge yakaiswa muzvibhotoro zvitootori zvinenge zvakachengetedzeka zviri mumabhokisi anenge akaita madoko.

Mitombo yechiyungu unoiona yakaiswa pakatsaukana panosanganisira zvibhotoro, mumapurasitiki kana mumabhokisi yaka chengetedzeka.

Mabhokisi anenge akarongedzerwa mitombo dzechirungu vanosisa zvipepa zvinenge zvakanyorwa mushandisirwo unofanirwa kuitwa mutombo uwowo.

Mapirizi easipirini agara achishandiswa kubva kare mukurapa kwezvirwere zvakatsaukana zvinosanganisira kutema kwemusoro uye kurwadza kwemundani.

Mitombo yechiyungu yabetsera maningi mukuderedza pamwe nekupedza mikuhlani yakawanda vantu vachibetsereka uye vachiita vatano.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere mukurapwa kwemikuhlani dzakatsaukana dzinosanganisira kupanda kwemusoro kana kurwadza kwemundani.

Kune mapirizi echirungu akagadzirwa kuti abetsere vantu vanenge vaita dambudziko rezvemupfungwa uye kuneseka nenyaya dzehupenyu.

Maphirizi ndeimwe yenjira dzinoshandiswa ngeveruzhinji pakurapa zvirwere zvakatsaukana. Maphirizi anowanikwa muma phurasitiki, mumabhokisi, kana mumagaba.

Mitombo yechiyungu, yadetsera maningi ,pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana. Imwe yacho ndeyekuzora, poita yekumwa, pozoitawo imwe yekutsenga.

Kune mitombo ye chiyungu yaka gadzirwa kuti idetseredze muku vakwa kwe hutano hwe mumu mwiri zvichi ita kuti vantu vagare vari vatano.

Mitombo yeshe yechiyungu kana yechinyakare inofanira kuiswa kuretu neana adoodori kuti vasaishandisa zvinozokonzera kuti utano hwavo huve panjodzi.

Mitombo yechiyungu yakati chakata kweshe-kweshe kubva kuzvibhedhlera kusvika kumafamasi. Naizvozvo hakuna muntu unofanira kufa ngekushaiva mitombo inomurapa.

Mitombo yechiyungu yeshe hayo, inofanira kuchengetedzwa kuretu naana adodori kuitira kuti vasaitambida kana kumwa, zvinozokonzera dambudziko kuutano hwavo.

Mitombo ye chiyungu inenge yaka iswa mu zvibhotoro zvi dodori ino fanira ku ramba yaka chengetedzeka kubva ku zuva kana ku chando chingai kanganisa.

Kune mitombo yakawanda inoshandiswa pakurapa mikhuhlani yakasiyana inosanganisira yekumwa, yekuzora, yekutsenga kana yekusvada yakadaro.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu, yakagadzirwa kuti idetseredze mukuvakwa kwemwiri, zvinoita kuti vanthu vagare vane utano huri nani.

Kune njira dzakawanda dzinoshandiswa pakudziirira zvirwere kuti zvisatapukiriranwa zvinosanganisira kupfeka magurovhosi, kupfeka chivharamuromo uye kupfeka hembe dzinoita kuti muntu asabatira zvirwere.

Mapirizi ndeimwe yenjira inonyanyisa kushandiswa neantu anorwara. Zvinoita kuti zvirwere zvipere uye kuderedza marwadzo.

Mitombo yechiyungu inoshandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Dzinosanganisira kumwa, kuzora, kana kuita zvekupfapfayidza , muntu achipora .

Mitombo yechiyungu kunyanya inenge yakaiswa mukati mwezvibhokisi munenge mune chipepa chinenge chakanyorwa zvinofanira kuti zviteedzerwe ngemuntu uchadhandosa mutombo uwowo.

Kune mitombo yechiyungu yakagadzirwa kuti idetsere kunyanya denda regotsorwa iro rinobata ana adoko pamwe chete neanhu akuru

Kuti mapirisi ashande mushandiro wawo chaiwo chaiwo, antu anofanira kuteedzera zvinenge zvakataurwa nadhokodheya pakuamwa ndokuti muntu adetsereke zvakanaka.

Kune mihlobo yakawanda yemaphirizi, imwe ine mavara anosanganisira ephingi, matsvuku, machena, egirini uye eyero.

Kuti mapirizi anase kushanda zvakanaka, muntu unofanira kuteedzera zvaanenge abhuirwa namadhokodheya, mamwiro aachazenge achiita mapirizi awawo .

Kune mitombo inoshandiswa namanesi, uye madhokodheya, pakudetsera kupetudza muntu, unenge aakuratidza kutoenda kuvadzimu.

Mitombo yechiyungu yakaita sefevhekisi, inodetsera maningi kurapa zvirwere zvakaita segotsorwa. Zvinoita kuti vantu vadetsereke.

Mapilizi ngeimwe yenjira dzinoshandiswa maningi mukurapa kwezvirwere, mapilizi unomaona kazhinji arimubhokisi, muchipulasitiki, muchipepa kana muchibhotoro.

Zvibhedhlera zvakagadzirwa kuti zvidetsere, munhu weshe ari muntaraunda ,kuitira kuti vanenge varwara vawane kwekundorapwa, uye kupuwa mitombo inovarapa.

Nzvimbo yezvibhehlera yadetsera maningi mukuita kuti vanorwara vapone kubudikidza ngekupuwa mitombo inorapa mikuhlani yakatsaukana.

Muntu weshe zvisinei kuti mutano kana kuti anedambudziko rainaro unokurudzirwa kuitawo zvemitombo iyo inoita kuti mwiri igwinye pamwe chete nekudzinga mikuhlani.

Zvibhedhlera zvega zvega zvine bandiko rinoona nezve kurapwa kweana adoodori vanenge vaita zvirwere zvinosanganisira zvinobata ana adoodori pamwe chete nekutsva ngemwoto.

Kodzero dzemwana weshe kuti andoonekwa namachiremba vavo vakaemera kuti vadetsere vana vanorwara nemukuhlani yakatsaukana.

Vana kana vachinge vabarwa kune madhokodheya namanesi vakazvipira kuti varambe vachizvipika uye kuhloya utano hwamwana uvovo.

Kune manesi akazvipira kudetsera madzimai pakubara, zvinoita kuti tisarasikirwa ngevana vadoko pamwe chete namadzimai pakubara.

Ikodzero dzemwana weshe kuti kuna achinge abarwa, awaniswe mitombo inomudzivirira kuzvirwere zvinobata ana adodori , zvinosanganisira manyoka negwirikwiti.

Kune mitambo yakawanda inosanganisiraa kuchovhaa mabhasikoro zvinoita kuti vana vadoko vaite miiri yakagwinya ichikwanisa kurwisaa zvirwere.

Ikodzero dzemwana weshe kuti ave neutano hwakanaka. Kubudikidza ngekudziviririka kuzvirwere zvinobata ana adoodori, zvinosanganisira gwirikwiti.

Ikodzero dzemwana weshe kuti apuwe chikafu chakakwana nguwa dzeshe, zvinoita kuti akure zvakanaka uye kudzinga zvirwere zvakatsaukana.

Kune zvihlayo zvakagadzirwa kuti zvibetsere kuhamba. Kuvana vadodori vanenge vasingakwanisi kuhamba. Nenyaya yekuti vanenge varwarisa kana kuti vakakuvara.

Hurumende dzakawanda dzayita budiriro zvikuru munyanya dzekuwona kuti hutano hwemadzimai pamwechete nevana hwakosheswa kubudikidza ngemishonga yavanopuwa.

Muzvere kana achinge achagobva kubara mwana manesi nemadhokodheya vanomuumbiridza nekumudzidzisa maringe ngekubata uye kuyamwisa mwana zvakanaka.

Kubuda mapundu kana maronda muhope ,ndeimwe yenjira inoratidza kuti mwana angangova, ane dambudziko rechirwere chekutemwa nemusoro.

Kune mapato akamirira vanoshanda muzvibhedhlera vachiona kuti kodzero dzavo dzatedzerwa ere, uye vakosheswa maringe nemishando yavanoita.

Madhokodheya pamwechete nevashandi vemuzvibhedhlera vane ruzivo rwakanyanyisa maererano nekushandisa michini yechiyungu inovabetsera, pakuhloya vantu vanorwara.

Vantu vanoshanda muzvibhehlera vantu vanoita tsvakiridzo maningi munyaya dzezvekurapa antu anorwara zvichidetsera veruzhinji.

Madhokodheya vantu vakashinga uye vaneruzivo maererano nekurapa pamwechete nekuvhiya vantu vanenge vachirwara ngemikhuhlani yakatsaukana.

Kune madhokodheya akazvipira kuti varape vana vadodori kubudikidza ngekuvahloya pamwechete nekuvavheneka kuona kuti vari vatano here.

Kune manesi pamwechete namadhokodheya vakazvipira kunodetsera vantu veruzhinji pakuvavheneka pamwechete nekuvahloya pazvirwere zvakatsaukana.

Kuna manesi pamwechete namadhogodheya vakazvipira kuti vabetsere vantu vanorwara. Kubidikidza ngekuvabaya majekiseni pamwe chete nekuvapa mitombo inovarapa.

Kune madhokodheya namanesi akadzidzira mushando wekurapa vantu vanenge vaita dambudziko ramarenje, zvingangodaro zviri zvekuti vanenge vakuvara.

Kune manesi pamwechete nemadhokotera vakadzidzira mushando wekushanda nemichina pakuongorora uye kuvheneka zvirwere zvichiita kuti vanorwara vabetsereke .

Kune vantu vakazvipira kuti vadzidzise veruzhinji maererano nekuzvidzivirira kubva muchirwere chemararia kubudikidza ngekuvadzidzisa zvinoita kuti vasarumwa ngentunga .

Kune madhokodheya namanesi vakazvipira kuva vari pamishando yavo yekurapa vanthu vanorwara nematenda akatsaukana vanthu vachipona.

Madzimai akazvitakura akomborerwa mukore uno kubudikidza ngemadhokodheya ane ruzivo rwakanyanyisa rokuvahloya vachiona kuti mwana uri mundani uri kukura zvakanaka ere.

Kunemadhokodheya namanesi vakadzidzira mushando wekushanda nemishina inoita kuti ngazi ihambiswe ichienda uye kubva kumunhu unorwara.

Kune ndombi namadzimai vakazvipira kuti vadesere veruzhinji ruzivo maererano nekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvakatsaukana.

Ku zvibhedhlera mune vantu vakadzidzira mushando wawo weku shanda ne makombiyuta vachi vheneka pamwe chete neku hloya vantu vanenge vauya ne zvirwere zvaka paradzana.

Kune ndombi nemajaha vakazvipira kuti vadetsere vantu munyaya dzezveutano hwemazino achivabetsera pamwe chete nekubvisa mazino achinge aora.

Kune vantu vaka dzidzira mushando weku gadzira ganda reku hope kwe antu vachi shandisa mishini ye mukore uno zvino ita kuti vantu va detsereke.

Kune dhokodheya pamwechete nevanoshanda muzvibhedhlera vakazvipira kuti vaongorore uye kuzemena ngazi dzemwiri vachiona kuti murwere ungarapika sei.

Madhogodheya namanesi vantu vakazviopira kweupenyu hwavo hweshe. Kuti vabetsere vantu vanenge vauya kuzorapwa muzvibhedhlera.

Muzvibhedlera mune ndombi dzakadzidzira mushando wekuita mamwe mabasa anobetsera mukuwanikwa kwezvikwanisiro zvinoshandiswa muchibhedhlera zvinosanganisira matishu.

Madhokodheya vantu vakazvipira kuti vadetsere vantu vanorwara naizvozvo vanowanikwa muzvibhedhlera nguwa dzeshe dzaunenge wasvika pachipatara.

Muzvibhedhlera mega mega mune andu akazvipira kuita mushando wekurapa vandu vanenge vauya nemikuhlani dzakaparadzana.

Panzvimbo yega-yega yemushando, vanoshanda vanofanira kuremekedzwa uye kukosheswa maringe nemishando yevanenge vachiita, inodetsera muupfumi hwenyika.

Nguwa yeshe mafamasi anenge akahvurwa kuitira kuti mundu kana achinge angorwara unorumba otondotenga mutombo unomudetsera kuti apone.

Mafamaei anodetseredza maningi pakuwaniswa kwemitombo yechiyungu zvinoita kuti weshe anenge arwara awane mutombo unomudetsera.

Vantu vano shanda muma famasi, vane ruzivo rwaka nyanyisa ngekuti vakatoenda kuçhikora kuti vadzidzire mushando wekupa antu mitombo ino varapa zvirwere zvàkàtsaukana.

Kuti muntu atenderwe kutenga mutombo kuma famasi anokurudzirwa kuuya akabata chipepa chanenge anyorerwa nadhokodheya kuchibhehlera.

Mafamasi zvitoro zvinogara zvakavhurwa zveitengesa mitombo yechirungu pamwe chete nezvikwanisiro zvinoshandiswa neantu anenge achirwara.

Mafamasi arikuyita mushando wakanaka wekuwanisa vantu mitombo yakatsawukana. Zvinoyita kuti zvirwere zvakasiyana siyana zvirapike.

Nzvimbo yega-yega inoitwa zvemabhizimusi, panosungirwa kuva pane famasi. Zvinoita kuti vagari vemuntharaunda, vawane kwekutenga mitombo inovarapa.

Mafamasi arikuita mushando wakanaka kudetserana nezvibhedhlera pakuwanisa vantu mitombo inovarapa kana vachinge varwara vachidetsereka.

Mafamasi inzvimbo inosungirwa kugara yakashambidzika ngekuti inzvimbo inenge ine mitombo inodetsera vantu mukurapwa kwemikhuhlani dzakatsaukana.

Mitombo yakawanda iri kuwanikwa mumbatso dzinoita zvekutengesa mushonga. Naizvozvo zvirwere zvakawanda zvinorapika kubudikidza ngemitombo iriyo kumafamasi.

Mafamasi haangotengesi mitombo yega panezvimwe zvino sanganisira bota mapamba zvinoshandiswa nevanhu vakaremara kana vakakuwara zvino wanikwa.

Madhowo emafamasi, anogara akavhurwa nguwa dzeshe, kuyitira kuti unenge warwara chero pakati peusiku, unorumba wondotenga mutombo unomudetsera.

Mhatso dzinochengeta uye kutengesa mitombo dzine mishonga dzakawanda uye dzakatsaukana kuitira kuti vane matenda eshe vakwanise kuwana mitombo inovarapa.

Mhatso dzinoita zvokutengesa mitombo yechiyungu dzinowanisawo zvimwe zvakaita sebota uye munapuka anoshandiswa nevana vadodori.

Makhambeni arimaringe nezveutano weveruzhinji, anobetsera maningi pakuparidzira shoko ririmaringe nezvirwere zvakatsaukana, uye marapirwe azvingaitwa.

Makambeni ari maringe nehutano wevanhu veruzhinji anodetsera maningi pakuwaniswa kweruzivo rwunochokuita nehutano wevanhu vachizodetsereka.

Vanoita maCampaign ari maererano neutano vanoita zvidavado zvinosanganisira kuemba vachiitira kuparidzira shoko remaererano nekudzivirira zvirwere.

Kune vanamazvikokota munyaya dzezveutano, vanopota vachihlanganisa antu, vachizvidzidzisa maererano nezvirwere zvakatsaukana, uye madzivirirwe azvingaitwa.

Makhambeni ari maringe nezveutano everuzhinji adetsera maningi pakuziisa anthu maererano nezvirwere zviri kunyuka uye madzivirirwe azvingaitwa.

Makhampeni munyaya dzezvehutano, anodetsera maningi pakudzidzisa antu maringe nekukosha kwekushamba nyara. Zvinoita kuti vakone kudziyirira zvirwere.

Kune vanamazvikokota munyaya dzezveutano vakazvipira kuti vadzidzise veruzhinji maererano nezvirwere uye kudzivirirwa kwazvo.

Makambeni ari maringe ngezveutano hwevantu veruzhinji akakosha maningi pakuziisa antu maererano nezveutano hwepabonde.

Varimubazi rinoona nezveutano hwavantu vanopota vachiita makambeni arimaringe nezveutano hwemupfungwa kuitira kuti veruzhinji vadetsereke.

Makambeni ari maringe nezveutano kweveruzhinji anobatsira maningi pakuzoosa antu mayererano nezvirwere uye kuvarapawo mahara.

Makambeni ari maererano nezveutano hweveruzhinji anodetsera kuti vantu vaziye kukosha kwekuziya pavamire panyaya dzezveutano hwavo.

Makambeni ari maringe nezveutano anofanira kugara achiitwa kuitira kudetsera veruzhinji neruzivo pamusoro pemikuhlani yakatsaukana.

Varimubazi rinoona nezveutano zveveruzhinji vanopota vachiita makhambeni ari maringe nekuziisa antu mairirano nezvirwere zvakatsaukana.

Makhambeni ari maringe nezveutano hweveruzhinji , anodetsera pakuziisa antu maererano nezvirwere zvakatsaukana, uye marapirwe azvo.

Kune movha dzinoshandiswa sezvikiriniki zvino zvinopinda muantu zvicharapa mikhuhlani yakatsaukana inosanganisira utano hwemupfungwa pamwe nehwesikarudzi.

Ikodzero dzemuntu weshe kunyanya vari murudo kuti vave neruzivo maererano kuzvidzivirira kuzvirwere zvinosanganikwa nazvo zvepabonde.

Ikodzero dzemuntu weshe kuti ave neruzivo maererano neutano hwesikarudzi pamwe chete nechibereko kuitira kudzivirira mukuhlani.

Ikodzero yemajaha nentombi vanenge vapinda murudo kuti vave neruzivo maererano nezveutano zvesikarudzi uye muchibereko zvinoita kuti vakwanise kurwisa zvirwere zvepabonde.

Ndombi dzinosise kuwana zvikwanisiro zvinodzidetsera kunyanya panguwa yekunguwa kwavo. Zvinoita kuti vazvirwire kuzvirwere zvakatsaukana.

Vana veshe kunyanya ndombi nemadzimai vanosungirwa kuti vawaniswe zvinovadetsera zvinosanganisira mabhurugwa uye tonje.

Vana veshe kunyanya ndombi dzinosise kupiwe ruzivo maererano nezvirwere zvesikarudzi pamwe chete rechibereko kuitira kudzivirira zvirwere.

Mitambo yakatsaukana inoita kuti mwiri ive yakagwinya pamwechete nekurwisa mikuhlani dzakatsaukana zvinoita kuti vantu vararame nguwa yakareba.

Mitambo yamarudzi akatsaukana inosanganisira kurumba, kujaha pamwe chete nekutamba bhora. Zvinobetsera maningi pakuti mwiri igwinye pamwe chete nekurwisa mikuhlani.

Kune njodzi dzinosanganikwa nadzo zvikuru sei nevantu vanoita zvemitambo yakatsaukana. Asi kune vantu vakazvipira kuti vadetsere mukurapa vantu vanenge vakuwara.

Vantu vanoita mitambo yakatsaukana vanowandzo sangana nedambudziko rekukuwara. Asi kuzvibhedhlera kune zvihambiso zvinovabetsera panguwa yavanenge vachirapwa

Mitambo yamarudzi akatsaukana inodetsera kuti muntu agare akagwinya pamwechete nekurwisa zvirwere zvakatsaukana zvinonesa antu.

Mitambo yakasiyana siyana inodetsera maningi kumuntu weshe pakuita kuti mwiri igwinye pamwechete nekurwisa mikuhlani yakatsaukana.

Kune mishini yakagadzirwa kuti ivheneke zviri mukatikati mweantu. Naizvozvo kunyange vanenge vakuwara, vane mukana wekurapwa kuzvibhedhlera.

Mitambo yamarudzi akasiyanasiyana inodetsera maningi pakuita kuti munhu arambe akagwinya uye kuti arwise mikuhlani yakatsaukana.

Kune mishini yakawanda mukore uno, inoshandiswa neantu anoita zvemitambo yakatsaukana, kuitira kuti mwiri yavo igare yakagwinya.

Kunemichini yechiyungu ,yakaita sama foni inoshandiswa pakuvheneka kutamba kwehana mumuiri ,zvinoita kuti vanedambudziko varapike.

Zvi mishini zvaka wanda zviri kudetsera maningi muku rapwa kwe antu ane zvirwere zvaka tsaukana kuchi shandiswa mafoni nema kombiyuta nezvimwe zvakadaro.

Mishina inosanganisira mafoni iri kushandiswa muzvibhedhlera pakuhloya pamwechete nekuongorora vantu vanorwara kuti vaoneke mitombo ingavadetsera.

Zvibhedhleya zvega zvega mune zvikwanisiro zvinodetsera madhokodheya pakurapa vantu vanorwara pachishandiswa mafoni, mabhuku, mapenzera zvigero nenaiti.

Kune mishini yakawanda yechirungu inenge ine zvimakamera zvinoshandiswa pakuhloya pamwe chete nekuvheneka zvirwere zvinenge zviri munyama memuntu.

Kuzvipatara zvega zvega kune zvimishini zvinoshandiswa pakuvheneka kupisha kwemwiri shuga kana mabhiipiii vantu vozondoonekwa nadhokodheya vachirapwa.

Mishini yechirungu inosanganisira mafoni yakudetsera maningi muzvibhedhlera pakuita tsvakurudzo dzinodiwa pakurapa antu anorwara.

Muntu asati arapwa muzvibhedhlera, kunemishini inoshandiswa kuwongorora kupisha kwemwiri, mabhiphi, shuga nezvimwe zvakadaro. Ozoyenda hake kundorapwa nadhokodheya.

Mishini yechiyungu inosanganisire makombuta pamwechete nemafoni zvirikuita mushando wakanaka wekuvheneka uye kuongorora zvirwere zvakatsaukana vantu vachirapwa.

Kune magomboti uye magwenzi anoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare kuchishandiswa mashakani anoomeswa ozotswanyiwa kuti aiite mafufu-fufu achizorapa zvirwere zvakatsaukana.

Kune mapundo akawanda akazara mushango, anoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare inorapa mikuhlani yakatsaukana inosanganisira mundani.

Kune zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi pamwechete nemiti inoshandiswa pakugadzirwa kwemutombo yechinyakare kuchishandiswa mashakani kana maruwa.

Mitombo yechinyakare ino kurudzirwa muntu weshe nekuti inoonekwa nyore uye aidi mari kuti muntu uione asi uchito detsereka pakurapa zvirwere.

Zviwanikwa zvinomera zvosanganisira mapundo makwenzi pamwepo nemiti inotidetsera pakugadzirwa kwemitombo yechinyakare inorapa zvirwere.

Kune mabundo akawanda anomera anoshandiswa semitombo yechinyakare uchishandisa mashakani anowomeswa otswanywa tswanywa wotoita mutombo wechinyakare

Kune makwenzi akawanda anoshandiswa semitombo yechinyakare kuchishandisqa mashakani anenge achizoomeswa ochwanywa chwanywa achizoshandisqa semitombo inorapa.

Kune mapundo animera anshandiswa semutombo inorapa zvirwere zvakatsaukana kuchishandiswa maruva kana tumichero tunobuda pamapundo aya.

Kunezviwanikwa zvinomera zvakaita semapundo zvinoshandiswa semasamba emutii asi zvichirapa mikohlani dzemando dzakaparadzana.

Mashango edu kunyanya evantu vatema vakakomberrwa kunge zvinorema zvinosanganisira magomboti namakwensi anoshandiswa echinyakare inodetsera antu mukurapa zvirwere.

Mitombo yechinyakare, unoshandiswa maningi kunyanya ne antu atema, mukurapa mikhuhlane yakatsaukana, kuchishandiswa mashakani kana maruwa.

Vantu vekare pamwechete nevemukore uno vanoshandisa mitombo yechinyakare inowanikwa kubva kuzvinomera zvinosanganisira mapundo, makwenzi, uye miti.

Mashango akadzara makwenzi uye miti inoshandiswa pakurapa mukuhlani dzakatsaukana kuchishandiswa mashakani kana maruva.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu, inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera uchigadzirwa mitombo yekumwa kana yekuzora zvichidetsera antu akawanda.

Mitombo yechinyakare inoshandiswa kurapa mikhuhlani yakatsauka na ichishandiswa zvikomboti ichishandiswa mashakani uye ndikiti.

Mashango akazara mitombo yechinya kare inoshandiswa kurapa mikuhlani yakatsaukana. Kuchishandiswa mapundo, makwenzi kana mimbuti.

Mitombo yechinyakare inosanganisira mashakani kana maruwa akatswanywa tswanywa inodetsera maningi pakurapwa kwemukuhlani dzakatsaukana.

Kune mapundo akawanda anoshandiswq munyaya dzezvekubika anosanganisira rozimeri ravhenda gavakava mindi nebasewu zvinoshandiswa semitomboninorapa zvirwere.

Kune mitombo yechirungu inoshandiswa pakushamba bvudzi kuti ripenye pamwechete nekuva neutano hwakanaka. Huchishandiswa mitombo inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinosanganisira gavakava

Kune mitombo yakawanda yekumwa kana kuzora irikushandiswa neantu yakagadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava.

Muntu weshe kunyanya vantu vatema vanosungirwa kuvawo neruzivo maererano nemitombo yechinyakare inoshandiswa pakurapa mikhuhlani yakatsaukana.

Makwenzi akaita segavakava adetsera maningi mukugadzirwa kwemitombo yechiyungu inosanganisira yekuzora uye yekusuka bvudzi.

Kune mitombo yakawanda yechiyungu inobetsera antu mukurapwa kwezvirwere zvakatsaukanwa. Kuchishandiswa mafuta anenge akagadzirwa kubva muzvivanikwa zvinomera.

Kune mapundo akawanda anosanganisira tsine bangarara mbowa guku nezvimwe zvakadaro zvinoshandiswa semitombo yechinyakare inorapa mikuhlani .

Kune makwenzi akawanda anoshandiswa semasampha muthii, asi echidetsera mukurapwa kwemikhuhlani yakatsaukana. Anosanganisira remoni girasi.

Kunevantu vakuyita mishando yekurima mitombo yechinyakare, zvinoyita kuti vantu vawone mishonga inovarapa kubva kumikhuhlani dzakatsawukana.

Kune mitombo yakawanda, inoshandiswa, kurapa zvirwere zvakatsaukana, ichibva muzviwanikwa zvinomera, zvakaita segavakava kana tsangamidzi.

Kuna makwenzi akawanda anoshandiswa kunasira mitombo yechiyungu inoshandiswa mukurapa zvirwere kubudikidza ngekuimwa kana kuidzora.

Kune mitombo yakawanda yekumwa kana ye kuzora inogadzirwa kubva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira gavakava.

Kubudikidza ngekukosha kwemitombo yechinyakare pane vantu vakuita mishando yekurima mitombo iyi kubudikidza ngemapundo kana miti inozoshandiswa semitombo yechinyakare.

Kwaana vanamazvikokota vane ruzivo rwekugadzira mitombo yechinyakare vachishandisa mapundo amarudzi akatsaukana zvichizodetsera vantu vanorwara.

Mitombo ye chinyakare ino shandiswa muku deredza uye kupedza marwadzo kuchi shandiswa ma hlakani aka woma kana maruva aka woma.

Uchi hwakakosha maningi mundaramo yeantu. Ngekuti hunodetsera pakurapwa kwezvirwere zvakatsaukana vantu vachipona.

Kubudikidza ngekukosha kwemitombo yechinyakare, vantu vaakuisawo makwenzi ,munzvimbo dzavanogara, kuitira kuti vakwanise kuiwana nguwa dzeshe.

Mapundo akawanda anoshandiswa semuriwo wekuryisa sadza ,kana samasamba emutiyi, zvichiita kudzivirirazve kuzvirwere zvakatsaukana.

Kune makwenzi anoshandiswa semitombo yechinyakare, inorapa mikhuhlani yakatsaukana, inosanganisira mundani, musoro nemafuruu.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa semitombo inorapa zvirwere zvakatsaukana anosanganisira mbowa, tsine, mutikiti, guku kana gusha.

Mitombo yechinyakare yagara ichidetsera maningi mukurapwa kwemikhuhlani yakatsaukana, ichishandiswa mashakani, maruva kana michero.

Mitombo yechinyakare, yagara ichishandiswa mukuderedza uye kupedza mikuhlani yakatsaukana, kuchishandiswa mashakani anoomeswa, otswanywa-tswanywa kuchikugadzirwa mitombo.

Kune zviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo, makwenzi kana miti inoshandiswa semitombo yechinyakare inorapa mikuhlani dzakatsaukana.

Vantu vatema vakakomborerwa nenjere, dzekuziya makwenzi anoshandiswa semitombo inorapa mikuhlani dzakaparadzana.

Kune miti inoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare kuchishandiswa mashakani, kana ndikiti, dzinoita kuti mikuhlani yakawanda ipere.

Mitombo yechinyakare inorapa mikhuhlani yakatsaukana kuchishandiswa mashakani kana makwande anenge akakuyiwa achishandiswa semutombo.

Mashango akazara zviwanikwa zvinomera zvinoshandiswa semitombo yechinyakare inorapa mikhuhlani yakatsaukana inosanganisira mafuruu.

Kune mapundo akawanda anoshandiswa semurivo anosanganisira mbowa tsine bangarara mutikiti zvinoshandiswa semitombo yechinyakare .

Kune makwenzi akawanda anowanikwa mushango anodetsera pakugadzirwa kwemitombo yechinyakare inoita kuti irape mikuhlani dzakatsaukana.

Vantu vatema vanozikanwa nekushandisa mitombo yechinyakare kubva muzviwanikwa zvinomera zvinosanganisira mapundo makwenzi kana miti.

Mitombo yechinyakare yakabvira kare ichibetsera vantu kunyanya vatema. Kuchishandiswa zvinomera zvakaita semapundo kana makwenzi.

Kune magomboti anoshandiswa kugadzira mitombo yechinyakare. Kuchishandiswa makwati ayo anotswanywa tswanya achizorapa zvirwere zvakatsaukana.

Pane makwenzi aka wanda ano shandiswa se mitombo yechi nyakare ino rapa mikuhlani ino sanganisira mundani ma furu ku kosora neku temwa ne musoro.

Vantu vakawanda vaakusima makwenzi anoshandiswa semitombo yechinyakare panzvimbo dzavanogara kuitira kuti vadetsereke kana vachinge varwara.

Mashango akazara mitombo yechinyakare inoshandiswa pakurapa zvirwere kuchishandiswa mashakani, makwande, maruva kana nhikiti.

Mishonga yechinyakare inoshandiswa kubva muzviwanikwa zvinomera. Naizvozvo kune vantu vazvipira kuti vaite mushando wekurima zviwanikwa izvi, zvichidetsera vantu nemitombo inovarapa.

Mitombo yechinyakare inodetsera mukurapwa kwezvirwere naizvozvo kune vantu vakutoita mishando yekurima makwenzi akudetsera pakuwaniswa kwemitombo

Kune makwenzi akawanda anoshandiswa kudzinga uye kurapa mukhuhlani yakaparadzana anosanganisira gavakava remonogirasi nemamwewo akadaro.